Dɔba mine bee la kyanse zu. A dɔba suee la kpar doɔre. Ba vɔgle la zupile kaa waa doɔre. A dɔbo eɛɛ bayopoi. Ba dee sola a eŋenɛ a kyanse zu. A dɔba bata zeŋɛɛ la a sola zu, kyɛ ka n bata a are.

Nempeɛle la a are. Ba mine zeŋɛɛ la kyɛ ka ba mine a are Kaŋa gbi la dumo a de o nuuri dɔgele o taaba naŋ zeŋaa a kogi zuŋ. Ba binnee la daga a de a kūū eŋaa daga poɔ. Ba mine sue kpar sɔglɔ kyɛ ka ba mine kyɛ ba mine a vɔgele zupile. Ka dɔba mine eŋe kyaane nimikyaane. Ba leɛ kaara la a be a onaŋ naŋ be.

Pɔgbɔ bayi ane bibiiri bata, ba are la lɔɔre kãã koɔroo zie. Dɔɔ kaŋa zɔŋɛɛ la moto, a vɔgle zupili. A pɔgba bayi ba taa la baagere ka bibiiri a taa pɔlɔtere. A lɔɔre kaŋa arɛɛ a lɔɔre kãã koɔroo zie. O waaɛ la vaare.

Biiri bayopoi, ba zeŋɛɛ la dɛre zu. Boyenaa zeŋɛɛ la a dɛre pare a de o nu a kɔge ne o gbɛre. Ba binee la Bɔtɔre a ba gbɛɛ eŋɛ, a waae bompeɛl. A Biiri kaara la taare a yɛlɛ yɛlɛ. Kaŋa tiee la o nuŋ o gbɛɛ zu. Kyɛ kaa kaŋa a kyul o zu.

Nobɔ bata la are a su kparoo k’o waa zeɛ. Ba vɔɔle la zupili k'o waa pelaa. Nobɔ bayi nyɔge la a ŋmansiin. Nembonyenaa are la a kɔva nimitɔɔre.

bidɔɔlee la de sola a biŋ ŋmenaa poɔ. O binne la a kaŋa kyɛ na de a kaŋa a meŋ na binne baatere anaare binne la kyɛ ka boŋyeni dɔgele a zu soga a bie are la a gũũni a nyɔge a soola kaŋa be o puoriŋ a are dendɔnoɔreŋ kyɛ leɛkaara o

Biiri banaare la be a kõɔ poɔ. A bie kaŋa suee kparoo koo taa zupili kyɛ ka kaŋa su kparoo koo waa doɔre. A bie kaŋa de la o bakɛte a toŋ a koɔme a taa.

Lɔɛ la le. A kaŋa waae zeɛ kyɛ waae pelaa. A lɔɔre kaŋa be a nimitɔɔre a are, ka noba bayi a zɔŋ ba moto ka kaŋa kyɛnɛ a leɛbɛ kaara

Dɔɔbɔ bayi la are vũũ maaloo die poɔ. A dɔɔbɔ bayi sue kparre kaa pɔge ba gbɛɛ ne ba nuuri. Ba vɔgle la zupili pelaa kaa dɔɔ kaŋa de pɛne hle o kɔkɔre koo waaɛ buluu. A wɔɔyɛre waa doɔre.

Pͻgebͻ yaga la are ka soola bini ba nimitͻͻre. A pͻgebͻ arԑԑ la a gͻlle a soola. Ba nyͻgԑԑ la taa nuuri a zԑge ka a do. A pͻge mine vaare la wagyԑre a ba kͻkͻre a eŋԑ. Ba are la a dendeŋe a zԑge.

Lɔɔre kaa koɔroo zie la ka nobɔ bebe ka lɔɔre be a be ka ba eŋnɛ a lɔɔre kaa a dɔɔ de la a bon a dɔɔ eŋnɛɛ a kaa a lɔɔre poɔ o de laa bon toŋ eŋ a lɔɔreŋ bon eŋɛ a lɔɔre taaɛ bonzeɛ kyɛ ka bonsɔglaa be o eŋɛ kaa gbɛre waa bonsɔɔlaa.

Noba yage la are lͻͻre sitaasiŋ. A noba are la a lͻͻre nimitͻͻre, ka ba mine be a lͻͻre puori. Yiri be la a noba mine puoriŋ, a noba arԑԑ la a lͻͻre nimitͻͻre a zԑge o nu. Ka dͻbͻ vͻgele zupile.

Dͻͻbili yaga la vara. Ba bee bͻl ŋmeԑbo zie. Bata zeŋԑԑ la dakogi zu kyԑ ka boŋyeni are a poolo pare. Ba sue kpare pԑlԑ ka a nuuri waa dõͻre.

Puoruu die poɔ la ka nobɔ zeŋ ba zeŋɛɛ la a gbi dumo ba gbɛɛ zu ba suɛ ba mine suɛ kparresɔglɔ ba mine kparrepeɛl ba vɔɔli la zupeɛ zupile waaɛ peɛl ba eŋɛɛ nɔpɔgre ba zaa ba la vɔɔli a zupile ba mine ba la vɔɔle a zupile ba zaa zeŋɛɛ ba gbɛɛ zu kyɛ puoro.

Biiri yaga la zeŋe, ka dɔɔ zeŋe ba nimitɔɔre korepɔɔto bini la a biiri nimitɔɔre, ka kõɔ ane kolee a bini a dɔɔ niŋe bie kaŋ are la ane enfuoni, kyɛ nyɔge o toori a tage.

Nobo la are a lɔɔre nimitɔɔre a lɔɔre taaɛ bompeɛl a dɔɔ are la a leɛ o niŋe tɔgli a lɔɔre o yele la yɛlɛ o eŋ la nimikyaani a yele a yɛlɛ korɔ a taaba o suɛ kparrsɔglaa ane bonzeere ka kaŋa su bondoɔre a o tɔ a o taa nyɔg o nu a leɛ yele a yɛlɛ korɔ ba naŋ kyaare a.